Paɣasara ata n ti pahi bipuɣinsi ayi Paɣasara ata maa nyɛla ban zaŋ gaɣa n toori koma n kpabi bɛ nyaansi gaɣa maa kama nyɛla zaɣa dozim paɣasaribila yino ŋun pahari ata maa nyɛla ŋun gbibi kopu dozim ka ye sitiri dabila.

Wuhibu ni bɔhimbu duu bidibisi ni bipuɣinsi nyɛla ban ʒi bɛ wuhibu ni bɔhimbu kuɣusi zuɣu kuɣusi maa kama nyɛla zaɣ' taŋkpaɣu silimiin' paɣa nyɛla ŋun ʒi bɛ sunsuuni ka niŋ suhupiɛlli ka la lamusi o naŋɡbampiba nyɛla zaɣ' ʒɛhi

Buɣim n di ya n ti tabili lora lora maa nyɛla din di n kabi zaa di zala palli yaɣali palli maa zuɣu salo nyɛla ban tamya ka nyɔhi gbuli luɣuli kam nyɔhi maa nyɛla nyɔhi piɛla.

Yimsa tihi di nyɛla din ko n gili niriba ban zɛ loori ŋɔ gbuni ŋɔ bi yɛanga yili nyɛla dini ziya ka di chɛmsi yiri na chɛmsi maa kama nyɛla zaɣi sabinli niriba maa shɛba nyɛla bani tam loori zuɣusaa ka shɛba zɛ tiŋgbani.

lahabali wumdiba bi nyɛla ban ku ʒɛya bi shab nyɛla ban wuɣi bi boɣari ka gbubi tangali mihi bi nyaanga du waɣala ŋɔ n ku nyɛ din ʒɛya bi nyɛla gbansabila bi nyɛla paɣasara ni nachimba shab yɛla sitiri sabila ka shab yɛ sitiri ʒiɛhi

Awuraba paɣaba paɣa yino nyɛla ŋun kuriya ka gbibi biliaɣu o nuuni gbansabili nira n nyɛ o o nyɛla ŋun niŋ suhupiɛlli ka la lamushi biliaɣu maa yela sitiri piɛla o nyaanga paɣaba ayi gba nyɛla ban zaya paɣa yino yela sitiri sabila ka ye gɔɣali mini di zaɣa piɛlli pa dizuɣu.

dunduŋni ka bɛ ʒɛya paɣiba ayi n nyɛba n turi saɣim tuli ʒɛya bisunsuuni ka tuli maa nyɛ zaɣ' bila ka paɣ' yini maa gbabi tuliga n tura ka ŋɔ bala maa mi ʒɛya lihiro ŋɔ bɛ turi maa sula chichini ka di nyɛ zaɣ' ʒiɛ ka nuli maa bɛ silibani ka siliba maa nyɛŋa sabigi ka pɛri gba bɛ be nyɛŋa ni nu o

Daa puuni salo nyɛla ban yɛrigi gili luɣulikam kpakpa nim nyɛla din pa toroko zuɣu ka bi yɛrigi tanpiɛlli pa toroko maa zuɣu ka zaŋ kpakpa nim maa panpa bi yɛrigi takalɛm din nyɛ zaɣ dozim n yirigi pilli salo nyɛla ban ʒi katalɛm maa loŋni

Teebuli sabinli di nyɛla din ʒɛya ka ŋmani piɛla tam di zuɣu ŋmani piɛla maa yinga nyɛla zaɣ karili ka yinga nyɛ zaɣ bila fulaawaasi din kama nyɛ zaɣ vakaɣili di nyɛla din bɛ ŋmani sabinli puuni n tam teebuli sabinlI maa zuɣu

Palo yɛnli ni ka duu zɛ n baɣi li duu wɔɣinnli nyɛli ka sabibu sabi pa duu maa zuɣusaa di duu noli ni di sabila Tamale air port tihi nyɛla dini ko n gili li salo nyɛla bani gbubi bi' daa siiku nima n chɛni ni bi ti kpɛ di puuni.

duu puuni dikpuni maa nyɛla dikpuni sabinli ka kuɣu sabinli ʒɛ n baɣali kuɣu maa naba nyɛla zaɣ tankpaɣu ka teebuli ʒɛ kuɣu maa tooni teebuli maa kama nyɛla zaɣ tankpaɣu ka alichɛdiri sabinli bɛ duu maa ni ka tia din vari nyɛ zaɣ vakaɣala bɛ di puuni

Naawuni duu shɛli din nyɛ din gahim ka di yuli boli kaɣaba la di ni nyɛ din ʒɛya ka kama nyɛla zaɣa sabinli ka bin dozim sabi sabi pa di zuɣu laribaawa nima ban nyɛ gbanpiɛla bi nyɛla ban gɔbi chinchin piɛla ka shɛba yɛ sitira sabila.